Moɣali n doya ka bihi paagi bihi anahi n kana ti bɛ moɣali maa puuni ni bi tooi kom ka yino gbubi silba bokati ka bin kpalim maa gbubi roba bokati nima yino maa siɣila kom maa puuni ka yino mii bɛ nyaanga ka pili woliɣi

Waato sarati n niŋ bee gamo ka gamo maa paai tariga gamo maa nyɛla binshaɣu din nyɛ lora gamo ka zoli din paai tariga ka di bɛ di nyaanga ka loori maa kuli lu viɛnyɛlinga bee n to tabi viɛnyɛlinga ka saɣambu saɣam pam ka lora tam palli zuɣu

Niraba ayi n bɛ duu puuni ka yino maa chɛri yino maa zuɣu ka pili woliɣa ka di nyɛla laati mashin shɛli din chɛrila ka o gbuba ka a lihi ka foto tabi bi nyaanga ka bi ni bɛ shɛli polo maa ka bi zaŋ kuri gana gana n guli ka di puni gba nyɛ lala

Salin gbiriba bini n ʒɛya bi nirabaata ka bi paɣari salima maa ka lihiri ni bi kpaai niŋ pai puuni dini n nyɛ tahali bin mali shɛŋa n koriti maa ka tihi ku giliba ka kom kom bɛ bi nyaanga

Laa n ʒɛya ka bindirigu bɛ laa maa puuni binfirdin gbaai kamani boraadɛ dibaanahi manʒa bɛni ka zaham bɛni ka gala dibaata pa di zuɣu

Paɣaba n chɛŋ kuliga ka kunna bi mii ku nyɛla bin doli taba ka bin bɛ nyaangi maa puuni yino gbubi guuka n tiɛha guuka maa ka bi zaŋ tooi kom maa

Sarati n bɔŋɔ ni gamo ka di jɛndi lora ayi sarati ka salo laɣam na n ti ʒɛya lihiri li ŋɔ ka loori bili maa nyɛ binshaɣu din dɔ tiŋa ka loori karili maa pa dizuɣu n ku wurim loori bili maa zaa

Paɣa n ʒɛya o mii ʒɛla duɣuli duu ka duɣuli niɛma yili o zuɣusaa ka tii hita kaap ka di tam teebuli zuɣu ka o foon paya ka pɛn din nyɛ maaka la ka di paya ka kuriga tamya ka fulaawaasi nim tamtamya

Daabihi n kana kuli nangbani gburiŋ n ti da zaham ka paɣaba nyɛ bin ku gbubi tahali ka zahama bɛ di puuni ka taha maa shɛŋa ʒɛya zaham biɛni

Kaya ni taada wuhuriba bin ŋmɛri kaya ni taada binkumda ka paɣa bɛ dinni ka nyɛ ŋun yɛ nyingokoriti ka so chinchini o nyoɣani ka o nuuni mali nyingokoriti maa ka a lihi ka bi yɛ goɣano shɛli din nyɛ gaana daliya di fulaaki